Co ma gua ka twomo pii kun gua ka twomo pii man ki jereken mapol ma guketo i wi lating pii mo ma kiyubu ki tyen taya mutoka ma lee dyang en aye tye ka peyone kun gin gitye ka woti leko dyang man idi gudi dok gitye idi gudi ma di gudine tye di gudi lam ma mutoka mukene bene tye ka woti ngwec iye

Gang me bedo pa dano kun i gang tye dikal malac ma otal ingom dak tye iye odi aryo odi lum idi kal man bene tye mon ma gucung iye ka ngat acel obedo abeda piny ma lawotte tye kawoti yubu wiye ki ibopiny inge gang man bene tye godi ma ocudu lamal ma omane omayo kabedo malac me ngom

Laco ma ocung acunga dok en oloko ngeye en oruko tok kulong ki kiyo tye iwange kun en tye ka neno pem mo ma pemme kicweyo ki nyonyo dok tye lamal adada kun teng pem man kigengo me gengo awano ki jo ma tiyo ki yo man ma okato ki iwi pemmi.

Cing lee ma bedo i lum lee man kilwongo ni bim en oilo cinge aila lamal yer tye mapol icinge man ma yer olworo mapat ki dye cinge kun dye cinge tye ma otal labongo kit yer mo dok en oilo cinge kun tye idye lum ma lum i kabedo man olot maboco dok lumme tye ka nen ma grin ka mukene tye ma braun.

Latin awobi ma obedo i wi kom dok tye ka keto cwinye dok bedo calo tye ka kwano. kun en tye ka tic ki nyonyo pa muno ma kilwongo ni kompiuta ma tye i wi meja.

Nyanya mapol adada ma kigurogi kacel nyanya man komgi leng dok wneg guceko ma tye ka nen makwar nyanya man kigurogi i bok mo ma kiguro agura ki bao kun kiketogi me atera i kabedo mapat pat.

Lutic mapol adada gitye i gang tic i gang tic man tye ot makiyubo dok lutic man gitimo tic cing me wango nyonyo kun tye jami mogo makiyubo ki nyonyo ma obale ma ki wangogi dwoko jami maber calo dogola ki wang ot katic man bene tye ma otal wang kun tye i teng yo ma yor mutoka tye ka ngwec i ye ki piki piki maki jengogi madano obedo i diwiye.

Poto ature ma ature onyak iye mapo adada dok atura man odongo mabor lamal ma pe cok ki dog ngom kuntye nyig kic mo acel ma opye i kom ature ka tye ka ywayo moc atura me yubo moo kic atura man bene tye ka nen ma leng ma mwanya adada ma tye kala ma papul ma orubbe aruba ki kala matar.

Laco ma ocung acunga dok ocung ma ogungo kun en ocung idog pii pii man tye pii malac adada ma tye pii nam dok bene dero pa ceng tye ka menyo pii man atir dero man tye makwar ma orubbe aruba ki ma yelo dok tye dero me kutyeno ma dong tye ka poto apota.

Laco ma obedo abeda kun en oruko kiyo ki otok iwiye en tye latim tic cing ma tye ka tic ki yom cwiny adada ma tye ka woti nyero en tye ka tic ki nyonyo me carani me kwoyo bongo kun tye bongo mo acel ma en tye ka yubone ma oketo i leb caranine.

Yo matidi ka ocito orwate ikom yo madit ma ocito arii-ri iteng yo matidi macito ka rwate ikom madit-ti tye odi ma kiyubogi odi bati me bedo pa dano kun iteng yo man ki yung lacuc tye gang ma ot bati tye iye dok ot batine orii ma nyal oyabo makone olek ma brown kun igang man tye tol ma kitwoyo ma ki moyo bongo idye kal ka bene ki bor piny iyor ma okato ati-ni tye odi ma kiyubogi matye lamal iwi got

Dano mapol ma gugure kun gubedo calo gitye i kacokke mo nyo i gang lega ma guro dano kacel gin gubedo i kom plastic ma kine kiweko malac lac ki bene tye kom ma kicanogi kidurogi lamal i teng ot ka ma gin gitye oye-ni.

Dano mapol ma gitye i dog pii dano ma gitye luwe wic mukene gitye ka wot ki kwang ka jo mukene gitye ka bango raa i wi kweyo ma odure i teng pii ma gutero ambrelagi i ye me gengo ceng

Lee mapol ma gibedo i lum lee man kilwongogi ni rii dok gitye idi tim idi tim tye malac adada ma omako ngom mapol dok piny tye ma otwo i kabedo man ma lum ma otwi lamali bene lumme tye ma otwo ma olokkeo ma braun ka yadi mukene odongo maboco ma potgi tye madwong ma kingi tye malac yadi mudongo lapinyi gulwero ma lee man gucamo.

Lutino ma gubino i kulu ka twomo pii gin gubino ka twomo pii ki jereken dok giloro ki lela kun gin aryo gucung ka gumako lela ma itere ki twe iye jereken kilabatida kun lela acel tye ma jengo ajenga piny dok yo ma gin tiyo kwede yo kulu man tye ma otal ma kor tyen dano aye poko ki iteng poto ma potone kipiti iye cam ma tye ka dong adonga

Lee gin aryo kun lee man gibedo calo dyel ma bedo i kom got dok lee man gitye idye tim kun idye tim man piny tye ma otwo ma lum otwi lapiny adada ka lum ma twi lapiny bene tye ma otwo dok ceng tye ka ryeny matek i kabedo man ma tipo pa lee man ma gucungi bene tye ka nen.

Ladidingo madit ma yec kome tye mapol idi wiye ladidingo man ocung icuny di wi atura ka tye ka ywano moc atura kun atura man pote tye malac ma onyak mapol adada ma tye ka nen maleng ma mwonya ma tye kala makwar.

Dano ma en timo tic cing dok en kwoyo kwoco kun tiyo ki carani en obedo abeda ka carani tye inyime carani man libira tye iye mapol ka kitelo iye tol uci ma en dolo dog tol uci man ka dugo jami ma dano tiyo kwede maclo cweta me gengo koyo.

Dano adek ma gucung ite yat mo kun gin weny guruku kor cati marom ma tye kala macol dok bene guruku laboi dog ma oumu umugi wa ki doggi weng kun gin gucung i te yadi mo ma yadine ki pito abita yadi lawiwo inget yadi man bene tye ot bati ma kiyubu ma dano bedi iye

Nyig yen me acam mapol adada ma kipokogi kun kigurogi kit ma gitye ka nen kwede dok nyig yen man macalo acuga-ni tye me acata.

Gin acama man gibedo i pii dok kimakogi ki i pii kun kirupugi arupa iwi tal ka kitye ka bulogi kitye ka bulogi ki cengenge ma kiketo iwi loti ma tye piny.

Winyo gin aryo magupye i kom lum, lum man togo mamaro dongo i kabedo matye dago dago dok gudongo mapol i teng pi kun pi man tye pi manen tut dok lac adada matye i pi nam.

Dako ma oboyo wiye ki latam makwar dok en tye kawot ki bunyu kun en oyeyo te mapek i wiye te man tye gwana ma ki wanyo komgi dok panga lawany kome ben kicomo i aditi ma en otingo ki te man en tye kakato ikabedo mo ma pii opong i iye adada pii lalele mabedo calo kot ocwe matek ci piny tye ma opong

Lee mapol ma gubino i teng pii ka muknene gitye i dye pii i kin lee man tye lyeci kun tye lyec madit ki lyec ma tidine ma tye i dye pii ki bene raa ma obuto i dog pii man ka winyo mo ma maro camo rec tye i dye pii ka woto ki yenyo gin acama.

Dano mapol ma gugure i kabedo man dok kabedo man tye calo cuk ka ma kicato iye cat kun tye mutoka acel ma tingo te ma otingo gweni mapol adada dok gweni man tye me acata ma kiketogi i cengenge ma kigoyogi matino tino ka kipoko kun gweni kicanogi oyabe lapiny me cito lamal.

Cuk kacat wil dok i cuk man tye lucat magubedo idog jamigi kun i kin jami magitye ka catone tye i ye nyig yen magukwanyo ki poto matye mucungwa ki matunda mapol makidurogi i gicaka i gutiya dok gin gubedo i ter ambrela makiketo matye ka gengo ceng kun minigi tipo.

Dye tim kagwoko lee ma ngome tye malac adada idye tim man tye lee mapol magitye ka camo lum dok lum man bene otwi orom dye tim man makaweng lume tye kanen ma grin ki yadi mogo matino tino ma gitye kadongo adonga ma kingi tye malac